Geejjibaa fi Konkolaataa jechuun geejjibni kan namoonni jireenya isaanii keessatti bakka tokoo bakka biraatti socho'uuf gargaaruu dha. Walumaa galatti geejjibnii fi Konkolaataan jireenya hawwaasaa keessatti ga'ee Olaanaa qabu.

Manneen dhugaatiifi mannen nyaataa jechuun iddoo yookiinimmoo lafa namoonni wantoota nyaataman yookaan dhugaman itti argatan jechuudha. Isaanis wantoota nyaatamaniifi dhugaman kanneen gurguran jechuudha. Walumaa galatti namoonni wantoota nyaataman yookiin dhugaman argachuufi manneen nyaataaf dhugaatii deemuu.

Arkiteekcherii fi Ijaarsa jechuun namoonni jireenya isaanii keessatti beekumsaa fi ogummaa isaanii fayyadamuun wantoota hojjetan jechuudha. Fakeenyaaf arkiteekcherii fi Ijaarsi kunniin wantoota akka manaa, riqichaa fi wantoota kana fakkaatan ta'uu ni danda'u.

Hawaasa jechuun wantoota sanyii adda addaa yeroo tokkotti naannoo tokko keessa jiraatan yemmuu ta'u, maatii jechuun ammoo miseensa maatii yookaan namoota naannoo tokko keessa yookin ammoo mana tokko keessa wajjin jiraatan jechuudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa ta'ee kan nuti jireenya guyyaa guyyaa keessatti hojjannu jechuudha. Ispoortiin akaakuu adda addaa qabaachuu danda'a. Akkasumas immoo ispoortiin fayyaa namootaatiif fayidaa guddaa qabaachuu ni danda'a. Walumaa galatti ispoortiin sochii qaamaa guyyaa guyyaan goonudha.

Nyaata jechuunii wanta namoonni guyyaa guyyaa keessatti fedhii bu'uura isaanii guuttachuufii itti fayyadamani dha. Isaanis akaakuu garaagaraa qabaachuu danda'u. Walumaagalatti, nyaanni wantoota namoonni jireenya isaanii keessatti fedhii bu'uura isaanii guuttachuuf itti fayyadamani dha.

Faashinii jechuun wanta yeroo gara yerootti jijjiirramudha. Faashiniin namoota biratti akka wanta haaraa tokkottidha kan ilaallamuu sababnisaa yeroodha gara yerootti kan jijjiirramu waan haaraa qabatee akka dhufutti kan yaadamu.

Oomishalee supper maarkettii jechuuni meeshaalee yookiin ammoo wantoota nuti jireenya guyyaa guyyaa keenya keessattii itti fayyadamnu jechuudha. Isaanis akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'u. Fakkeenyaafi oomishaalee supper maarkettii wantoota nyaatamaniifi dhugamanfi kanneen biroos ta'uu ni danda'u.

Dhugaatiiwwan jechuun waantota dhangala'oo ta'anii namoonni jireenya isaanii keessatti dheebuu itti bahan jechuudha. Dhugaatiiwwan akaakuu addaa addaa qabaachuu ni danda'u, fakkeenyaaf dhugaatiiwwan tokko tokko kan akka alkoolii jireenya namootaa irratti dhiibbaa qabaachuu ni danda'u.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti tajaajila garaa garaa tajaajilaaf mana keessatti itti fayyadaman yammuu ta'u; isaannis akaakuu garaa garaa kan qabanii dha. Meeshaaleen mana keessaa gosa garaa garaatu jira.

Oomishaaleen suuparmarketii meeshaalee yookiin wantootaa nuti jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Oomishaaleen kunneenis akaakuu adda adda ta'uu ni malu. Isaanis wantoota nyaataa fi kan biroo ta'uu ni danda'u.

Geejjibaafi konkolaataawwan jechuuni namoonni jireenya guyyaa guyyaa isaanii keessatti iddoo tokkoo gara iddoo biraatti imaluu yookiin socho'uu kan ittiin gargaaramanidha. Geejjibaafi konkolaataawwan jireenya guyyaa guyyaa dhala namaa keessatti gahee olaanaa qabu.

Meeshaalee miidhaginaa jechuunii meeshaalee namoonni simboo yokin bareedinni isaanii eeggachuuf itti fayyadamanidhaa. Meeshaaleen kunniinisi faayota garagaraa ta'uu nii danda'uu isaanis wantota gatii qaalii ta'an kan akka warqeefi kan kana fakkaatan irraa hojjetamuu ni danda'u.

Amantaa jechuun duudhaa yookiin ilaalcha namni tokko uumamaa fi uumaa isaatiif qabaatu jechuudha. Walumaa galatti amantaa jechuun adeemsa namni tokko humna hundumaa ol ta'e uumama hundumaa uumetu jira jedhee amanuuti.

Geejjibaafi konkolaataawwan jechuun namoonni jireenya isaanii keessatti iddoo tokkoo gara iddoo biraatti imaluudhaaf yookaan deemuuf kan itti gargaaraman jechuudha. Isaanis akaakuu adda addaa qabaatuuti ni malu walumaa galatti geejjibaaf konkolaataan namoonni iddoo tokkoo gara iddoo biraa deemuufi kan itti fayyadaman jechuudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa yookin wantoota namoonni jireenya isaanii guyyaa guuyaa keessatti hojjetan jechuudha. Ispoortiin faayidaa adda addaa qabaachuu nidand'a. Fekkeenyaaf ispoortii hojjechuun fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha.

Nyaata jechuun fedhii bu'uura dhala namaa keessaa tokko yommuu ta'u, innis akaakuu adda addaa qabaachuu danda’a. Kanaafuu namni kamuu fedhii bu'uura isaa guuttachuuf nyaachuun dirqama.

Barumsa jechuun namoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti wantoota haaraa yookan muuxannoowwan haaraa argachuuf yookaan goonfachuuf itti fayyadamani jechuudha. Barnoonni kunneen idilee yookaan alidilee ta'uu nidanda'u. Walumaagalatti namoonni wantoota haara akka baraniif kan itti fayyadamanidha.

Geejjiba; jechuuni, namooni jireenya isaani keessatti iddoo tokkoo garaa iddoo biraatti deemuuf ykn sochoo'uuf Kan itti gargaraaman jechuudha. tuurizimi jechuun immoo wantoota nama hawaatan ykn immoo hawaasa tuurizimi wantoota of keessatti qabatanidha. Imibireeshini jechuun, immoo namooni iddoo tokkoo gadhisani yeroo garaa iddoo biraatti deeman jechuudha.

Meeshalee miidhaginaa jechuunii namoonni akkaataa yookin haala isaanii midhagfachuu yookin immoo bareechifachuuf kan itti fayyadamanidhaa. Isaanis faayota gara garaa kan kan akka warqee yookin wantoota gatii qaalii ta'an irraa kan hojjetaman ta'uu danda'u.

Amantaa jechuun aadaa yookaan duudhaa namni tokko waa'ee uumama isaa qabaatu yemmuu ta'u, innis humna guddaa yookiin hundumaa ol guddaa kan uumamaa fi uumamoota hunduma uumetu jira jedhanii adeemsa amanuuti.

Hawaasa jechuun wantoota sanyii adda addaa ta'anii yeroo tokko keessatti naannoo tokko wajjin jiraatan jechuudha. Maatii jechuun ammoo namoota yookaan ammoo maatii isaanii wajjin naannoo tokko yookaan mana tokko keessa jiraatan jechuudha.

Siyaasa jechuuni adeemsa yookiin sirna bulchiinsaa ta'ee, kan fedhiin hawaasummaa, diinagdee fi amantaa hawaasa tokkoo keessatti gaggeeffamuudha. Innis adeemsa garaagaraa of keessatti qabaachuu ni danda'a. Siyaasni hawaasa tokko jijjiiruu yookiin gaggeessuu keessatti gahee olaanaa qaba.

Ogummaa jechuun kuusaa muuxannoowwanii yookiin immoo beekumsaa yommuu ta'u, namoonni jireenya isaanii keessatti wantoota garaagaraa hojjechuudhaan kan gonfatan jechuu dha. Aadaa jechuun namoonni akkamitti akka jiraataa turanii fi amma maal akka fakkaatan kan nutti agarsiisuu dha.

Amantaa jechuuni ilaalcha yookiin duudhaa namni tokko uummama faana qabaatudha. Innisii humna guddaa yookiin hundumaan ol ta'e tokkotu jira jedhanii adeemsa amanuuti.

Nyaata jechuunii namoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti fedhii bu'uura isaanii guuttachuuf kan itti fayyadaman jechuu dha. Nyaanni akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'a. Walumaagalatti, namni kamuu fedhii bu'uura isaa guuttachuu yookaan immoo jiraachuufii nyaachuu qaba.

Oduu jechuunii wanta bifa qindaa'eenii marsaalee yookiin immoo meeshaalee elektirooniksii fayyadamuudhaanii fageenyii fi yeroon hin daangessinii namoota baay'ee bira gahu jechuu dhaa. Walumaagalatti, oduunii bifa qindaa'een yeroo tokkotti tatamsa'uu kan danda'uu dha.

Amantaa jechuun ilaalcha yookiin duudhaa namni tokko Uumaa isaaf qabaatu yommuu ta'u, innis adeemsa humna hundumaa ol ta'e yookiin humna hundaa gararraatu jira jedhanii amanuudha. Amantiin jireenya nama tokkoo irratti dhiibbaa qabaachuu ni danda'a.

Ogummaa jechuunii kuusaa muuxannoo yokin immoo beekumsa adda addaa yommuu ta'uu isaanis namoonni wantoota adda addaa hojjechuun kan gonfatan jechuudhaa. Aadaa jechuun immoo hawaasni yookin immoo namoonni tokkoo maal akka fakkaataniifi akkamitti jiraachaa akka turan kan nutti agarsiisudha.

Siyaasa jechuunii sirna yookiin immoo adeemsa bulchiinsa ta'ee kan fedhiin hawaasummaa, diinagdee fi amantii hawaasa tokkoo keessatti geggeeffamuu dha. Siyaasni wantoota baay'ee of keessatti qabachuu danda'a. Walumaagalatti, siyaasni guddina hawaasa tokkoo mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qaba.

Faashinii jechuunni waantota yeroo yookiinnhaala fannaa jijjiramannyeroo ta'u, yeroo baay'ee faashinniin namoota biraatti akka haaraatti kan ilaallamuu. Dhumaarratti faashinii jechuunbwaantoota yeroo fana yookiin immoo haalaa fana jijjiramuu jechuudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuunii meeshaalee addaa addaa kan namoonni mana isaanii keessatti yookiin immoo iddoo hojii isaaniitti tajaajila garaa garaatiif kan fayyadamaniidha. Meeshaaleen kunneen gosoota addaa addaa ta'uu ni danda'u. Fakkeenyaaf mana isaanii keessatti fi iddoo hojii isaaniitti itti fayyadamu.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee dhalli namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti hojiilee adda adda hojjechuuf itti gargaaramu jechuudha. Isaanis: meeshaalee manaa, iddoo hojii garaa garaatti itti fayyadamu akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya.

Hojii hojjechuunii dhalli namaa jireenya guyyaa guyyaa isaa gaggeeffachuufii wanta namni hojjetu yommuu ta'u, innis akaakuu adda addaa ta'uu ni danda'a. Walumaagalatti, hojiinii wanta dhalli namaa fedhii bu'uura isaa eeggachuufii itti fayyadamu dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun akaakuu biqiltuu keessaa tokko yommuu ta'anu, dhala namaatiif akka madda soorataatti kan tajaajilanidha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'u. Akkasumas immoo dhala namaatiif faayidaa baay'ee qabu.

Muuziqaa jechuun wanta walaaloo fi yeedaloon qindaa'ee dhiyaatu yommuu ta'u, dhalli namaa miira yookiin yaada isaaa ibsachuuf kan itti gargaaramudha. Walumaa galaitt, muuziqaan seenaa yookiin miira hawaasa tokkoo ibsuu keessatti gahee guddaa qaba.

Manneen dhugaatii manneen nyaataa jechuun iddoowwan yookiin lafa wantoonni nyaatamanii fi dhuguman itti gurguraman jechuudha. Iddoo kanas namoonni nyaataa fi dhugaatii argachuuf deemanidha.

Faaya jechuun wantoota namoonni jireenya guyyaa guyyaa isaanii keessatti miidhagina yookiin simboo isaanii eeggachuudhaaf itti fayyadaman jechuudha. Faayis akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'a.

Seera hubachiisaa jechuun nama tasgabbii yookiin immoo nagaan naannoo tokkoo itti fufiinsa Akka qabaatuuf gaheesaa bahatu jechuudha. Walumaa galatti nagaa kabachiisa. Nagaa fi tasgabbii naannoo tokkoo itti fufsiisuu keessatti gahee olaanaa qaba.

Qonna jechuun akaakuu hojii yommuu ta'u, innis horsiisa bineeldota garaagaraa yookiin immoo lafa qotuu kan of keessatti qabatuu dha. Qonni diinagdee hawaasa tokkoo keessatti gahee olaanaa kan qabu dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun akaakuu biqltootaa ta'anii dhalli namaa jireenya isaa keessatti soorannaaf kan itti gargaaramudha. Kuduraalee fi muduraaleen akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'u. Kana malees, dhala namaaf bu'aa adda addaa qabu.

Alaabaa fi aasxaa jechuun wantoota maalummaa yookiin immoo eenyummaa wanta tokkoo adda baafnee akka beeknuuf nu gargaaran jechuudha. Walumaa galatti alaabaa fi aasxaan wantoota tokko wanta biraa irraa adda baafnee akka beeknuuf nu gargaara.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun wantoota namoonni fedhii bu'uura isaanii guuttachuufi itti fayyadamu jechuudha. Isaanis namoonni maatii yookiin ammoo gahee namoota wajjin jiraatan wajjini kan keessa jiraatan jechuudha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun sadan isaaniitu maddoota odeeffannooti. Kitaabonni jireenya guyyaa guyyaa keessatti, keessattuu baruuf barsiisuu keessatti gahee olaanaa qabu. Matseetii fi gaazexaawwan jechuun immoo odeeffannoo yookiin qajeelfamoonni yeroo yeroon bahan kan irratti maxxanan jechuudha.

Qonna jechuun gosa sochii dinagdee keessaa isa tokkoo fi isa jalqabaa yommuu ta'u, innis horsiisa bineeldota adda addaa fi lafa qotuu of keessatti kan qabatudha. Qonni dinagdee hawaasa tokkoo guddisuu keessatti gahee ol'aanaa qaba.

Kuduraalee fi muduraaleen akaakuu biqiltootaa keessaa tokko ta'ee kan dhalli namaa jireenya isaa keessatti madda soorataatti gargaaramu jechuudha. Kuduraalee fi muduraalee akaakuu adda addaa ta'uu ni malu.

Barumsa jechuun kan namoonni beekumsa yookiin muuxannoo haaraa argachuuf itti fayyadamanidha. Barumsi idilee yookiin al idilee ta'uu danda'a. Barumsa jechuun kan namoonni jireenya isaanii keessatti waan haaraa baruuf itti fayyadamanidha.

Beeksisa jechuun waayee waan tokkoo yookiin maalummaa waan tokkoo beeksisuu yookiin immoo hubachiisuu jechuu yommuu ta'u, namoonni beeksisa akka madda odeeffannootti itti fayyadamuu danda'u. Sababni isaa, beeksisni waayee waan tokkoo yookiin maalummaa waan tokkoo odeeffannoo waan nuu kennuuf.

Beeksisa jechuun waa'ee waan tokkoo beeksisuu yookiin hubachiisuu jechuudha. Innis fakkeenyaaf qajeelfamoota yookiin odeeffannoo kennuu ta'uu danda'a. Walumaagalatti beeksisa jechuun namoonni waa'ee waan tokkoo odeeffannoo argachuudhaaf yookaan immoo beekuudhaaf kan itti gargaaramanidha.

Siyaasa jechuunii adeemsa yookiin sirna bulchiinsaa ta'ee kan fedhiin hawaasummaa dinagdeefi amantaa hawaasa tokkoo keessatti gaggeefamu jechuudha. Innis adeemsa mataa isaatii qabaachuu ni danda'a. Walumaa galatti siyaasni jireenya hawaasa tokkoo keessatti gahee olaanaa qaba.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun namoonni jireenya guyyaa guyyaa isaanii keessatti miidhagina yookiis simboo isaanii eeggachuuf kan itti gargaaraman yommuu ta'u, isaanis akaakuu adda addaa ta'uutii ni malu. Meeshaaleen miidhaginaa yeroo baay'ee faaya adda addaa, wantoota gatiin isaanii qaalii ta'an irraa hojjetamuu ni mala.

Hawwaasa jechuun garee wantoota garaa garaa kan naannoo tokko keessa waliin jiratanii dha. Maatii jechuun immoo garee yookiin miseensa namootaa wal fakkaataa ta'anii dhaabbataadhaan mana tokko keessa yookiin immoo naannoo tokko keessa jiraatan yammuu ta'uu innis fakkeenyaaf miseensa maatii abbaa, haadha fi ijoollee of keessatti qabachuu danda'u.

Hawaasnii wantoota sanyii adda addaa yeroo tokkotti mana tokko keessa wajjiin jiraatan jechuudha. Maatii jechuunimmoo miseensa yookinimmoo garee namootaa yeroo tokkotti mana tokko yookiin naannoo tokko wajjiin jiraatan jechuudha.

Biqiltoota jechuun mukkeen uumamaa yookaan nam-tolchee addunyaa keenya iddoo adda addaatti argaman jechuudha. Biqiltoonni kunneen naannoo keenyattis ta'e namootaaf tajaajila adda addaa qabaachuu ni danda'u. Fakkeenyaaf dhala namaatif namoonni mana jireenyaa isaanii ijaarrachuuf namoonni biqiltoota kanneenitti fayyadamuu danda'u.

Uumama jechuun waantota uumamaan yookiin immoo waantota nam-tolchee osoo hin taane naannoo tokko keessatti Kan argaman yommuu tahu, Naannoo jechuu immoo naannoo waantotni uumamaan argaman kunneen keessatti argamanidha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuunii meeshaalee dhalli namaa mana keessattii fi akkasuma illee iddoo hojii isaanitti tajaajila garaagaraatiif itti fayyadamu jechuu dha. Kanaafuu, meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaalee manatti yookiin immoo iddoo hojiitti dhalli namaa itti fayyadamu jechuu dha.

Bineensota manaa jechuun kanneen namatti badaqani yookiin immoo nama baranii nama faana jiraatan jechuudha. Bineensonni alaa immoo bineensota nama baqatan yookiin immoo nama irraa fagaatanii, fageenyarra bosona keessa jiraatan jechuudha.

Biqiltoota jechuun mukkeen uumamaa yookaan nam-tolchee ta'anii, kanneen fuula lafaa iddoo adda addaa irratti argaman jechuudha. Biqiltoonni yookiin mukkeenni kuni dhala namaatiif akkasumas naannoo isaaniitif faayidaa guddaa qabu.

Kophee jechuunii namoonni miila isaaniitti kan kaawwatan yookin immoo godhatan yommuu ta'uu, yeroo baay'ee simboo nama tokkoo yookan immoo bareedina namaas dabaluuf kan gargaaruu nii danda'aa. Akkasumasi kopheenii wantoota qaama keenyarratti dhiibbaa yoookinimmoo miila keenyarratti dhiibbaa geessisuu danda'an irraa ittisuuf ni gargaara.

Faaya jechuun meeshaa yookin ammoo wantoota namoonni jireenya isaanii keessatti miidhagina yookaan ammoo simboo isaanii eeggachuuf itti fayyadaman jechuudha. Faaya yookin ammoo meeshaaleen kunneen akaakuu adda addaa ta'uu nidanda'u. Walumaagalatti namoonni simboo isaanii eeggachuuf kan itti fayyadaman jechuudha.

Kuduraaleef muduraalee jechuunii akaakuu biqiltuu ta'anii kan dhalli namaa jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti soorannaf itti fayyadamu jechuudhaa. Kuduraaf muduraaleen kunniin akaakuu adda addaa qabaachuu ni maluu. Walumaa galatti kuduraaleef muduraaleen dhala namaafi faayidaalee garaa garaa qabu.

Meeshaaleen addaa addaa yeroo fi bakka addaa addaatti tajaajila garaa garaa dhala namaaf kan kennanii dha. Isaannis mana keessattis haa ta'u alatti ta'uu ni danda'u. Fakkeenyaaf idddoowwan hojiitti tajaajila garaa garaatiif kan oolan meeshaalee garaa garaa ta'uu danda'u.

Oduun bifa qinda'een karaa meshalee elektirokisittin yookiin immoo karaallee marsallee hawaasa fayyadamuni yeroofi fageenyii utuu hin dangesiin namoota heduu biraa wanta gahuu jechuudha. Walumagalatti oduun bifa qinda'en marsallee hawasaa fayyadamuudhan yeroo tokkotti naamoota baay'ee biraa gahuu danda'a.

Oduu jechuun wanta qindaa'ee meeshaalee elektirooniksii marsaalee hawwaasummaa fayyadamuun yeroo fi fageenyaan osoo hin daangeffamin nama bira kan ga'uu dha. Walumaa galatti oduu jechuun bifa qindaa'een karaa marsaalee hawwaasaa namoota hedduu bira kan ga'uu danda'u jechuudha.

Hojii jechuunii wanta namni tokko jireenya guyyaa guyyaasaa keessattii fedhii bu'uurasaa guuttachuufi hojjetu yookaanimmoo godhu jechuudhaa. Hojiinii jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa qabaa. Sababni isaa namni tokko fedhii bu'uurasaa guuttachuufii hojjechuu qaba jechuudha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota yookaan ammoo gaggeessitoota lafa yookaan iddoo hojii isaanii irratti dhiibba uumuudhan beekaman jechuudha. Walumaagalatti, hooggantoonni kun jireenya hawaasa tokkoo jijjiiruu yookaan gaggeessuu keessatti ga'een isaanii guddaadha.

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun namoota iddoo hojii isaaniitti dhiibbaa uumuu danda'an jechuu dha. Hoggantoota bebbeekamoon kunneen jireenya hawwaasa tokkoo gaggeessuu yookiin jijjiiruu keessatti ga'een isaanii guddaadha.

Ogummaa jechuun kuusaa muuxannoowwan adda addaa yookiin immoo beekumsa adda addaa yommuu ta'u, dhalli namaa bara jireenya bara jireenya isaa keessatti wantoota adda addaa hojjechuun kan gonfatu dha. Aadaa jechuun immoo dhalli namaa bara jireenya isaa keessatti akkamitti akka jiraachaa turee fi maal akka fakkaatu kan agarsiisu dha.

Siyaasa jechuun adeemsa bulchiinsa yookiinimmoo sirna bulchiinsaa ta'ee kan fedhiin diinagdee hawaasummaa fi amantaa hawaasa tokkoo keessatti gaggeefamu jechuudha. Siyaasni adeemsa mataasaa kan qabu yoo ta'u , walumaa galatti jireenya hawaasa tokkoo jijjiiruu keesaatti siyaasni iddoo guddaa qaba.

Uummama jechuun kan lubbuu qabanii fi hin qabne kan harka namaan osoo hin taane kan uummamaan argaman jechuudha. Naannoo jechuun immoo iddoo yookaan bakka uummanni Kun keessatti argaman jechuudha.

Mana jechuunii wantoota bu'uura dhala namaa keessaa tokko yommuu ta'u, innisii iddoo jireenyaa namni tokko maatii yookiin miseensa isaa faana jiraatu jechuu dhaa. Manaa fi mana jireenyaa jechuunii iddoo namoonni maatii yookiin miseensa isaanii faana keessa jiraatan jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuunii wantoota fedhii bu'uura hawaasa tokkoo guutuufi fayyadan jechuudha. Isaanis wantoota adda addaa ta'uutii ni danda'uu fakkeenyaafii manneen barnootaa, tajaajila daandilee fi akkasumasi tajaajila bishaan dhugaatii ta'uu nii danda'uu. Walumaa galatti bu'uuraaleen misoomaa jireenya hawaasa tokkoo jijjiiruu keessatti ga'eensaanii olaanaadha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee yeroo fi iddoo gara garaatti tajaajila gara garaa dhala namaaf kennanidha. Meeshaaleen kunis meeshaa akka mana keessatti ta'uu danda'u yookaan immoo iddoo hojii gara garaatti ta'uu danda'u. Walumaagalatti, meeshaalee adda addaa jechuun tajaajila gara garaa dhala namaaf kan kennanidha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun akaakuuwwan biqiltootaa ta'anii kan dhalli namaa soorannaaf itti gargaaramu jechuudha. Kuduraalee fi muduraaleen akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'u. Kuduraalee fi muduraaleen faayidaa adda addaa qabu.

Giddu gala bashannanaa jechuun lafa yookaan immoo naannoo namoonni aara galfachuuf yookaan bashannanuuf deeman yeroo ta'u, innis wantoota adda addaa of keessatti qabachuu danda’a. Walumaa galatti namoonni boqochuu fi aara gakfachuuf lafa deemanidha.

Rifeensa jechuun qaama keenya keessaa gubbaa mataa keenyaa irratti tti kan argamuu fi yeroo yerootti kan biqiluu dha. Rifeensi simboo nama tokkoo dabaluu keessattis gahee qabaachuu ni danda'a. Akkasumas, rifeensi qaama keenya wantoota akka aduu fi qorra irraa ittisuufis ni gargaara.

Daldalaa fi gabaa jechuunii adeemsa namoonnii walitti dhufuuni meeshaalee yookin wantoota adda addaa walirraa bitanii fi walitti gurguran jechuudhaa. Innisii namoonnii daldalaa fi gabaa fayyadamuudhaani wantoota fedhiisaanii kan itti wal jijjiirratanidha.

Ogummaa jechuunii kuusaa muuxannoowwan yookin immoo beekumsaa yemmuu ta'uu innis dhalli namaa bara jireenya isaa keessattii wantoota adda addaa hojjechuun kan gonfatu jechuudha. Aadaa jechuun immoo hawaasni tokko maal akka fakkaatu yookin immoo akkamiiti jiraachaa akka ture kan nutti agarsiisudha.

Qoricha aadaa jechuun qorichoota mala aadaa ta'e yookaan immoo qorannoo saayinsawaa ta'ee otoo hin mirkanaa'iin dhukkuba fayyisuuf gargaaran jechuudha. Isaanis akaakuuwwan adda addaa qabaachuu ni danda'u. Isaanis qorannoo saayinsawaatiin otoo hin mirkanaa'iin dhukkuboota adda addaa fayyisuuf kan gargaaranidha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee adda addaa odeeffaannoo wal jijjiiruuf gargaaran yommuu ta'u, isaanis akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'u. Walumaagalatti, elektirooniksii jechuun meeshaalee kanneen odeeffaannoo wal jijjiiruuf nu gargaaran jechuu dha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun, waantota yookiin Meeshaalee namoonni bara jireenya isaanii keessatti yaada isaanii waantota akka waraqaa irratti yookiin immoo waanta biroo itti fayyaman jechuudha. Walumaa galatti Meeshaalee barreeffamaa namoonni yaada isaanii sammuu isaanii keessaa gad baasanii akka agarsiisaniif nu gargaaranidha.

Seera kabachiisaan nagaan naannoo tokkoo itti fufiinsa akka qabaatu keessatti nama gahee isaa bahatu jechuudha. Walumaagalatti seera kabachiisaani tasgabbii fi nagaan naannoo tokkoo itti fufiinsa akka qabaatuuf itti gaafatamummaa olaanaa qaba.

Geejjiba jechuunii namoonni jireenya guyyaa guyyaasaanii keessattii iddoo tokkoo gara iddoo biraatti adeemuuf yokaan imaluuf itti gargaaraman jechuudhaa. Turizimiin immoo wantootaa wantota turizimii ta'an kan of keessatti qabatudha, Immigireeshinii jechuun ammoo iddoo namoonni tajaajila adda addaa itti argatanidha.

Hawaasa jechuunii wantoota sanyii gara garaa yeroo tokkottii naannoo tokko keessa wajjin jiraatan jechuudhaa. Maatii jechuun immoo miseensa yookin immoo miseensa hawaasaa ta'ee iddoo tokkoo wajjin jiraatan jechuudha yeroo tokkotti.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee namoonni jireenya guyyaa guyyaa isaanii keessatti tajaajila garagaraaf itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf mana isaanii keessatti tajaajila garagaraati meeshaalee adda addaa fayyadamu. Akkasumas namoonni iddoo hojii isaaniitti dhimma garagaraa itti ba'uuf meeshaalee namoonni itti fayyadaman jechuudha.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuunii namoota yokiin geggeessitoota iddoo hojii isaaniitti dhiibbaa uumuun beekkamanidha. Hooggantoonni kunneenisii namoota hoogganan biratti kabaja yookin immoo iddoo olaanaa kan qabanidha

Manaa fi mana jireenyaa jechuun bu'uuraalee jireenya ilma namaa keessaa tokko yoo ta'an mana jechuun namoonni maatii isaanii yookiin miseensa isaanii waliin iddoo tokko tummaan jiraatan jechuudha.

Bu'uraaalee hawaasaa jechuuni wantoota bu'ura hawaasa tokkoo guutuu keessatti fayyadan jechuudha. Isaanis wantoota adda addaa ta'uu nidanda'u. Fakkeenyaaf daandilee adda addaa, bishaan dhugaatiifi manneen barnootaa ta'uu nidanda'u. Bu'uraaleen hawaasaa jireenya hawaasa tokkoo jijjiiruu keessatti ga'ee olaanaa qabu.

Geejjiba jechuun dhalli namaa iddoo tokkoo iddoo biraatti socho'uuf kan itti fayyadamudha. Turizimii jechuun ammoo iddoowwan wantoota nama hawwatan yookiin ammoo hawwata turizimii ta'uudhaan itti boqotanidha. Immigreeshinii jechuun ammoo iddo namoonni tajaajila godaansaa itti argatanidha.

Qoricha aadaa jechuun wantoota yookiin immoo qorichoota karaa saayinsawaa ta'een osoo hin mirkanaa'in dhukkuboota adda addaa fayyisuuf gargaaran jechuu dha. Walumaagalatti, qorichoonni aadaa akaakuu adda addaa qabaachuu danda'u. Qorichootni aadaa fayyaa hawaasa tokkoo mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qabaatu.

Faaya jechuun wantoota yookiin meeshaalee dhalli namaa jireenya isaa keessatti miidhagina yookaan simboo isaanii ittiin eeggachuuf itti fayyadaman jechuudha. Faayi kunniin akaakuu adda addaa qabaachuu dan. Walumaa galatti faayi, dhalli namaa simboo isaa eeggachuuf kan itti fayyadamanidha.

Muuziqaa jechuun wanta bifa walaloo yookaan yeedallootiin qindaa'ee dhiyaatu yoo ta'u innis namoonni miira yookiin yaada isaanii ibsachuuf kan itti gargaaramanidha. Walumaa galatti muuziqaan miira yookiin immoo seenaa waan tokkoo ibsuu keessatti gahee guddaa qabu.

Maashinoota jechuun meeshaalee dhalli namaa jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti hojiilee adda addaa hojjechuuf kan itti gargaaramu jechuudha. Maashinoonni kunniin akaakuu adda addaa qabaachuu ni danda'u. Fakkeenyaaf maashinoonni tokko tokko hojii dadhabsiisaa ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti akka hojjennuuf nu gargaaruu danda'u.

Amantaan dudhaa yookiin immoo ilaalcha namni tokko waa'ee umamaa yookiin immoo uumaa isaatii qabaatu jechuudha. Innis adeemsa namni tokko humna hunduma ol ta'e yookiin immoo waan hundumaa danda'utu jira jedhanii adeemsa amanuuti.

Qoricha Aadaa jechuun wantoota mala aadaatiin yookaan qorannoo saayinsawaatiin otoo hin mirkanaa'iin dhukkuba gara garaa fayyisuuf yookaan immoo yaaluuf gargaaranjechuudha. Walumaa galatti qoricha aadaa jechuun wanta otoo mala saayinsawaatiin hin mirkanaa'iin dhukkuboota gara garaa fayyisuuf gargaaran jecbuudha.

Ogummaa jechuun kuusaa muuxannoowwan adda addaa yookiin immoo beekumsa yommuu ta'u, innis namoonni jireenya isaanii keessatti wantoota adda addaa hojjechuun kan argatan (gonfatan) jechuu dha. Aadaa jechuun immoo hawaasni (ummanni) tokko maal akka fakkaatuu fi akkamitti akka jiraachaa ture kan nutti agarsiisu dha.

Kitaabotaa, matseeti fi gaazexaawwan jechuunni isaan sadeen maddoota oddeffannoodha. Kitaabonni jireenya dhala nama guyya guyyaa keessatti faakkeenyaaf baruu fi barsisuu keessatti tajaajila guddaa kenu. Matseeti fi gaazexaawwan immoo oddefannoowwan yookiin immoo qajeltowwan gara garaa kan irratti maxaanfamanidha.

Ispoortii jechuunii sochii qaamaa yookin immoo wanta nutii jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti hojjennu jechuudhaa. Ispoortiinii akaakuu adda addaa qabaachuu nii danda'aa. Akkasumas ispoortii hojjechuunii jireenya keenyaafii faayidaa baay'ee qaba.

Seera kabachiisaa jechuunii nama tasgabbii yookin immoo nagaan naannoo tokkoo itti fufinsa akka qabaatuuf gaheesaa bahatu jechuudha. Seera kabachiisaanii nagaa fi tasgabbiin naannoo tokkoo akka itti fufuu gahee guddaa qaba.

Maashinoota jechuun meeshaalee adda addaa ta'anii kan dhalli namaa jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti hojiilee adda addaa hojjechuuf itti gargaaramu jechuudha. Fakkeenyaaf maashinoonni tokko tokko hojiilee baay'ee ulfaatu tokko yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu yookaan gargaaran jirachuu danda'u.

Bineensota manaa jechuun bineensota kanneen dhala namaatti madaqanii yookiin dhala namaa baranii dhala namaa wajjin jiraatan yommuu ta'u, bineensota alaa jechuun ammoo kanneen dhala namaarraa fagaatanii yookiin immoo baqatanii fageenya irra bosona keessa jiraatan jechuudha.